Mizera yaana achiri adodori, inombapembera nekudakara kwemene, kunyanyao echiiswawo paanenge ari ega. Eisangana pamuzera wavowo eimbatamba, anozwe kuti zveshe zvakambaringana, ngekuti mufaro wacho unenge uripo weshe.

Apana chakashata kuti anda edu achiri adodori apote echichairwa bembera maererano nemuraramiro anofanirwe kuita neutano hwawo kuti akure ndxondo dzao dzeyiziye kuchengetedze utano ngekuti mundu akachengetedze utano watofuma nekuti utani ndiwo une zvese zveupenyu.

Ana edu eikura anofanira kukura eipuwa zviro zvekutambisa zvinoenderana nekuhamba kwaite nyika yedu. Afani kupoto emburumbudza mapuwe asi anofanira kupota eimburumbudza zviro zvimweni zvingange zvimotikari zvinezvi zvemazuwaanaya kana kutizve opotawo eyishandisa zvekubaya baya zvinoita kuti akure eyiziye midande mutande mazuanaya.

Nzvimbo dzinofundira ana adodori dzinofanire kunge dzakawandudzika uyezve dzakanaka dzine zvimbuzi zvakakwana zvekuti anhu ashandise kuitire kuti zvirwere zviite zvishoma muana adodori.

Nzvimbo dzeshe dzingadai dzeifundirwa ngaana, nembatso dzeshe dzaano fundira dzinosise kuve dzakanaka dzine zvikwanisiro zvekuti ana anoshandisa pakufunda kwawo, kuti afunde eiziya zviri zvaari kufundiswa, ngatimboti zvingamba zvidzidzo zviye zviye zveutano zvinofanire kunge zvakahlamburuka zvine zveshe.

Zvikora zvana epashi apa zvinofanire kunge zvine zvikora zvei chengetedzwa ngezviga zvatobhuya zvakasiyana-siyana. Kuvane zvekuti panofanire kunge pane hutsanana ndokuti panofanire kunge pane zvimbuzi zvakaongororwa kuti izvi ana anokone kushandisa chechipiri pane pekugara panoita.

Zvikora zvepashiri zvakabanaka uyezve zvinofanire kunge zvinafundisi anengxondo dzemhando yepadera kuitire kuti anayedu akure muzvidhlwiro zvakati simukeyi mayererano nemuraramiro wawo.

Madhuri nenharaundadxinobsifundira ana echikora adoodori mizera mudoko inofanira. Inofanira kunge irimidhuri yakaongororwa kuti aiwiri ana adoodori uyezve yakaakwa zvakanaka ngekuti zvikasadarona ii ana angaapera kuwirwa muzvikora umo.

Zvikora zvingava zvemumamisha zvingava zvemumabhorodha zvinofanira kunge zviri zveifanira kutaridzika uye zvakanaka kuitira kuti ana eshe apote eidakarira kuenda kuzvikora zvawo nekuti amweni acho anotodhana kubhuya zvikora zvaanofunda.

Ana emazuwa anaya akuda nzvimbo dzekutambira dzakati nakei, eibve pashi ngekuti dzimweni nzvimbo dzachona dzaanozo tambira, dzinokuwadza. Akakuwara, ngatiti achekwa ngemazen'e anawa kana kuti awa pakakwirira, abereki ano tambudzika.

Zvikora zveana epashi ayaya zvinofanira kunga zviri zvikora zvakavandudzika. Kuitire kuti abereki eiendesa ana avo iyoyo anobaziye kuti mwana vangu unokura anendxondo dzakatambanuka. Dzisina kutambudzika mukati mwadzo ngekuti mwana unokura eitedzere zviro zvanoona zuva ngezuva.

Ngekuda kwekuti ndaramo yedu yaramba yeirebenuka uyezve nyika dzedu dzaramba dzeiwandudzwa azvisisina kushata kuti pazvikorawo zvepashi izvi zvivevo nepekunyorera pasingachabudi bukuta kuitire kuti utano hweana adodori hurambe hwaka chengetedzeka.

Zvakanaka izvozvo kuti zvikora zvepashi pashi ana afundiswe kuerenga achiri ana adoko kuita kuti muklondo dzavo dzikure dzakatambanuka maererano nezvaanenge eide kuti afunde munguva dzichauya, zvingadaro ana edu anokura ane pfungwa dzaka vhurika.

Zvikora zvepashi azvinaki kuti zvishushwe ngematanda ngeuswa ngekuti ndoo munogara nyoka imwomo nemabonombo zvinokone kupota zvooruma ana adoodori zvokonzere matambudziko makuuru anokwanise kuzotosvike pakuenda koupenyu womuntu.

Zvikora zveshe zveana adodori zvinofanire kunge zvine nzvimbo ana dzeanofunda maererano nekuhamba kwezviziyo zvemazuwa anawa kuitira kuti akure ane pfungwa dzinoone zviri mberi uye ayiziya nyika yavo kuti irikubva kuri yeiyende kuri.

Ana echikora anofanire kupota eimbosangana arimuzvipoka poka eimbotauriranawo Pachawo maererano nemaziiro avo kuitire kuti mudzidzisi awone kuti kufundisa kwaarikuita ana echikora aya atikuzwa here kana kuti.

Zvikoro zveana epashi aya zvinofana kunge zviri zvikoro zvakachengetedzeka zvine pekuhambira pakanaka zvine pekutandarira pakanaka uyezve izvo zvacho zvakanaka kuzviningira zvinoite kuti ana edu arambe eida kuenda kuzvikoro zvakadaro.

Ana achiri adodori muzvikora anofanire kupota eifundiswa maererano nekugwinya kwemwiri yawo kuitira kuti akone kupotawo pamweni pacho eizviitira kungadai kuri kurumba kuno kungadai kuri kutomuka-tomuka zvakakosha zvoite kuti mitezo yeana igare yakagwinya.

Zvikora zvemazera epashi zvikanaka, zvikava neutsanana hwakakwana zvinobaape shungu dzekuti ana apote eiende kuzvikora zvakadaro ngekuti chikora chikashaya utsanana mubereki aambonzwi chidokwa dokwa chekuti mwana wake aende kuchikora. Anenge eitya kuti ummm mwana wakwe unotobve aane zvirwere ngekuda kweuchapa hwepachikora.

Zvikora zvinofundisa ana adodori ,zvinofane kunge zviri zvikora zvakavandudzika, uyezve zvine mekufundira mwakanaka, kuitire kuti ana asabatwa ngematambudziko ekukotsoro ,echikotsoro chakati kurei ,ngekuda kwemabukuta anenge arimo.

Ana echidodori anosise kupota eipuwe fundo yakangwara, pamwenihe nepekufundira pakangwara, kuitire kuti akure mifungo yawo yakahlamburuka, nemaonero awo akatikurei.

Zvikora zveana epashi izvo zvinofanire kunge zviri zvikora zvakambaachena zvakambaanaka zvinoita kuti ana echikora azvichengetedze uye achengetedzwezve ari mwona umwomwo ndozvatinokurudzira isusu sevabereki.

Ndau dzinofundirwa ngeana echikora adodori dzinofanira kunge dziri ndau dzakahlamburuka. Dzakakura, dzakanaka kuitira kuti ana aone pekutandarira pakati kurei. Uyezve ana adade ngekufunda. Chechitatu anofana kupota eiona kuti paanofundira pacho pakanaka uye pane zvimbuzi zvakakwana.

Mazuva anawa azvichina kuti muisa ere kana kuti indombi antu eshe ofanira kuenda koita mabasa emaoko kuti aone chingava raramisa Mune ramangwana ngekuti mabasa arikuba nesa.

Ana emazuwa anoaya kunyanya ezvikora zvepakati anofanire kupota eipuwe fundo yakati kure, inoite kuti akwanisewo kuti akazobude munyika muno kuende kunyika dzimweni dzekubanzi akone, kofanana neana eiyoyo uyezve zviro zvawo zvibaa aite chiro chimwe mukushandidzana kwawo.

Antu eshe ari pazvikora zvepakati angaa akomana, angaa asikanai anofanire kupota eibhuirwe nekufundiswe mashandisirwe emaoko nemichini yachona kuitira kuti eibve iyoyo akone kozvimiririra munyika ararame.

Ana ezvikora zvepakati nezvikora zvekupedzisira anofanire kupuwa ruzivo rwakakwana kuitire kuti eibve pachikora ichocho akone kuzviraramira amweni achona azokoni kuone mare dzakawanda dzekuende mberiyo kuzvikora zvekupedzisira asi anofanira kubva apapo akukone mabasa emaoko nekuzviraramira.

Antu anosise kupota eimbohlangana kunyanya mazera epakati aya akude kubva zera. Eimbobhuyavo maonero avo nemafungiro eipanana ndxondo dzavo nemararamiro avo. Zvinoite kuti antu apote eipana kukwara maanosangana munoumu.

Zvikora zvepakati izvi nezvikora zvedera zvekupedzisora zvinofanira kupa anhu ruzivo rwakakwana kuti kana muntu akupinde munyika atoziye kuti watonaka wambapinde munyika eibachaya basa teienda mberi.

Ana echikora kunyanya zvikora zvepakati izvi anofanire kufunda eifundire mabasa emaoko eikura ngekuti umweni mwana unozodhaya mare yekuende kuzvikora zvedera zvedera derayo zvekupedzisira asi paasvika kana akafundiswa mabasa emaoko wakukone kutozvimiririra nekuzviraramira.

Ana echikora ezvikora ezvikora zvepakati zvinoizvi anofanire kumbosanganiswa eipavo ndxondo dzavo maererano nezvanofunga pautano. Izvozvo zvinotipevo kuti tiziye kuti ana edu toabatsira sei maererano nepfungwa dzavo.

Ana echikora anofanira kupota eichairwe bembera panyaya dzeutsanana, kuti anofanira kubata ntaraunda dzawo mubatirei kuitire kuti nzvimbo dzawo dzigare dzakachena asasangana nematambudziko euchapa.

Munthu weshe zvinezvi, unofanire kunge eibaafunda, maererano neana ake, ari kuzvikora, kunyanya zvikoro zvepakati, kuite kuti zviro zveari kufundira uyozvo zvingazoararamisa ere remangwana.

Ana echikora anosisa kupota eichayirwa bembera uyezve eipawo mafungire awo maererano noutano hwanhasi. Kuitire kuti eutano aziye kuti ana edu ari kufungei ari kuziya ere zvaari kusangana nazvo kana kuti aasi kutoziya kuti zvii zviri kuitika.

Ana echikora, achiri adodori anofanira kupota eidzidziswa mitambo inoenderana nehundu hwawo nemagariro kuitira kuti paanenge akura asazosiye hunhu hwawo arambe eiziya kwaakabva nekwaari kuenda neupenyu.

Ana echikora kana afundiswa ngeadzidzisi awo kunyanya zvikora zviri pakati zvinoizvi zvinodazve kuti aiswezve munzvimbo dzekudzidziswa dzaanenge eizvierengera ega kuti awedzere ndhlondo dzawo.

Zvikora zvepakati nekapati panapa zvinosisa kunge zviri zvikora zvine zvikwanisiro zvinoite kuti ana kana ainge aifunda amweni haazorine mari yekodarikira kuenda dera kwekupedzisira asi anofanire kunge aine zviro zvekuite aizviraramire pachawo.

Ndau dzekutambira dzeana echikora kunyanyanyanya epakati anawa dzinofanira kunge dziri ndau yekuti antu anobayemura eiona kuitira kuti zvinakidzewo nemitambo yeshe inenge yeitambwa Mona imomo.

Zvikora zveshe zvepakati zvinofana kuva zvakawandudzika mukuwakwa kwazvo pamwe chete ndaraunda yacho iratidzike kuitira kuti ana acho pamwe chete neadzidzisi ambafarire kuramba Ari pazvikora zvawo ngekuti zvinenge zveiedza kuningira.

Antu eshe ezvikora zvepakati anofanire kubatsiridzwa ngeafundisi awo kuita kuti kana aapazvikora zvepakatizvo anofanire kunge aakuita zviro zvemaoko, zvinoite kuti eipedza apapo ararame.

Kuzvikora zvepakati zvinosisa kubanaka kuti antu ade kuramba eiende kuchikora ngekuti zvikabashata antu anombazwe kuzvidzikisira kuti hino ndoenda ere kumatangwaza aya asi zvikoro zvikabanaka mwana weshe unoda ngechikoro .

Zvakanaka izvozvo kuti ana echikora naadzidzisi awo apotewo eimbotorwe mifananidzo inoenderana nenguwa yangaa aripachikora kuitire kuti azopote eidzora ndangariro uye zvinoise kuti tive nerudo pakati pevamweni vachauya kuone rudo rwuripo pakati pevana vechikora nevafundisi kana vachidanana nerudo rumwe.

Zvikora zvemazuwa anaya zvinofane kumbange zveimwise mvura uye zveibadadisa kuringira kuitire kuti ana arambe eide kuende kofundereko ngekuti zvikora zvisingadadisi azvimbakwezvi ana kuti ade kofunda pazvikora zvakadaro.

Ndau dzese dzinoitwa nezvekufunda kungaa kweana adodori kana antu ati kurei dzinofanira kunge dziri ndau dzakaratidzika dzine pekufundira pakakwana uyezve nharaunda yacho yakashongedzeka zvekuti antu anokwezveka kuti shuwa panoite kufundira paro apa kwete zvekuti pakashaiwa zvekufundira zvachona pasinazve kuratidzika antu anokasire kutiza.

Zvikora zvepakati nepakati izvi azvichangodi kusiya zvakati nyangarara ngekuti nyika yedu yati hambei ana akudada ngezvikora zvakanaka uye apana mwana achada kuenda pachikora chakabati mbiriri kuti nyangarara.

Chiro chakanaka chona ichocho kuti ana opota echironga kuti Toda kumboendawo kuretu omboenda nzvimbo dzirikuretu dzinoyevedza. Angadai ari mapopopo, zvingadai zviri zvivakwa, angadai ari mapako ekudhaya eyifunda zviro zvimoenderana neramangwana ravo.

Zvikora zvepakati apa zvinosise kunge zviri zvikora zvakambaajeka zvakati hwe-e. Ngekuti mazuva anaya kwaanedandemutande. Mwana weshe aaakupota eitorwe mifananidzo eibaaise padandemutande. Saka zviro zvinode kuti zvidadise, amweni eizvionawo arikuretu.

Ana emuzvikora zvakadarikira zvemberi mberi iyo, anofanire kunge ane zviro zveshe zvekushandisa ngekuti pamweni akawanda angakoni kuona zveshe zvinenge zveiitika kana zvetaurwa ngeiye mutatichisi, kuti pakavawo zvikwanisiro zvinobetseredza kuona kwavo, zvinoita zvirozvo.

Antu eifunda zviyani anosise kufunda akadxoka ngubo dzeanofanira kunge eizoshandisa kumabasa aanofanirwe kushanda. Ngatimboti anaana chiremba anofanire kuti eifunda arikuzvikora zvavo zvekupeisira zvederayo opfeka ngubo dzachona dzaanopfeka kana aakuzoshanda.

Ndau dzeshe dzingambaitwe zvekufundiswa kweana echikora kunyanya dzendau dzekupedzisira dzeana echikora, dzinofanire kunge dziri ndau dzekuti muntu akadzitarisa unozwe kude kuemura kuti dai inini ndiripowo kuitira kuti zvipe antu muono wekunaka kwekufunda.

Zvikora zvedera iyo zvekupedzesera, zvinofanira kunge zviri zvikora zvinopa anhu ruziwo rwakakwana, kuitira kuti einge abveyo, akone kubetsera nharaunda nekuisimudzira, anga ari mabasa emaoko, zvingaa zviri zvinezvi zvekurapa, zvingaa zviri zvekubika, zveshe zvinofanira kusimudzira nharaunda yedu.

Nzvimbo dzeshe dzinopota dzeifundise ana ekupedzesera dzinotarisirwa kuti dzinge dziri nzvimbo dzine uuu topi topi hwakawanda uye uu rwuzivo rwakati kurei runoite kuti ana ahlamburike mundxondo dzawo paanobudeyo akuzozvimirira munyika.

Antu eshe arikuzvikora zvekupedzesera, anofanire kupuwe mukana wakakura wekuti atandare pachawo, uyezve kupuwa nzvimbo dzakakura. Ngekuti aantu abve zera, aakudawo kupote eitamba mitambo yakasiyana-siyana. Anofane kupuwa nzvimbo dzakakura dzakanaka dzekutandarira.

Nzvimbo dzeantu ayani ati kurei dzekufunda, dzinofanire kunge dziri nzvimbo dzakati hlamburukei, dzakanaka kuringira ngemaziso, Ngekuti zvinoite kuti antu akawanda ade kuende kuzvikora zvakadaro kofundire ngekuti muntu weshe unode chikora chakanaka.

Nzvimbo dzeshe dzinoita ngezvekufunda, kunyanya dzederayo dzekupedzisira. Dzinofanire kunge dzine zvikwangwari zvakabaajeka zvekuti muntu weshe unobaaona kuti apo ndoopanoitwa ngezvefundo dziyani. Kuita kuti antu anobva kuretu asaneseka kana eitsvakawo nzvimbo dzakadaro.

Zvikora zvekupedzisira zvinofanire kunge zviri zvikora zvakakura ngekuti ndozvinouya antu akawanda eide kofundire zvekurarama zveupenyu. Amweni anobva kuretu, amweni anobva munyika dzakati komberedza, kuri kuti atsvake ruzivo rwakakwana rwekuti anoite mararamirei. Saka zvinofano kunge zvine pekugarira pakawanda, nzvimbo dzekufundira dzakakura.

Antu ari kuzvikora zvedera zviya zvekupedzesera anofanire kupota eimbotore nguva yaano ungana zvikwata zvikwata eimbobhuye ramangwana kuti upenyu uri kuende kuri uye tingaita sei kuti tipote teirarama munyika yatinoda kuti tipinde yakaoma ine matumbudziko ayo ekuoma neupfumi nezvakawanda.

Nzvimbo dzeshe dzine fundo dzekupedzisira bvira pane zvadzinofana kupota dzeiita mune remangwana edu kupotawo dzeifundise antu maererano ngekuchengetedzwa kwemhuka nezvifuyo kuitire kuti zvimweni zviro zvisapere kuparadzwa takatarisa panyika panapa.

Nzvimbo dzinofundisirwa antu anoona ngezveutano hweantu anoona nezveutano hwevantu zvinofanirwa kunge dzine zviro zvakakwana kuti anofundiswa achona eiubva apapo akonewo kunorapa antu aachashanda nawo ngekuti zvikasadarona utanohwedu hunenge hwava pakamire kushata.

Antu ezvikora zvederayo zvekopedzesera anofanira kuti akatifunde fude ombopuawo mibvunzo inoyenderana nezveafunda kuti tione kuti arikuziya ere zviro zvaari kufundiswa uyezve kuti anokona ere kuzozvimiririra kana apinde munyika.

Nzvimbo dzeshe dzekupedzesera, zvezvikora zvekupedzesera zvemberi. Dzinofanirwa kunge dzine zveshe kuti ana echikora iyoyo apote eierenga. Eiona fundo yakakwana inoita kuti zviro zvaari kufunda azokwanisa kuzozviisa panzvimbo kana auya akudza nharaunda dzedu.